Igwibaga mu ikomine ya gwibaga, hari ivuriro rivura abagwayi, biboneka yuko abaganga bahagaze ,bafise ubupimisho nubufukamunwa, bari kobarapima imiti itandukanye.

Ishure rikuru ryo mu Rusama hari abigisha benshi bamwe bicaye abandi bahagaze, bambaye impuzu zera, imeza iri mbere yabo, bamwe bariko baravuga abandi ntibariko baravuga.

Iburamatane mu ntara ya Gitega hari ishure ryagutse risize amarangi atandukanye indani hari intebe hicaye n'umwana umwe ku muryango hari amarange asa n'urwatsi rubisi kw'idirisha risiza amarangi agomba gutukura n'impunzu zitandukanye.

Ku mutumba wa gihanga gacimbiri ka gihanga kw'intara ya bubanza yagutse hari umusozi munini uriko ivyatsi vyinshi hirya yaho hari ishamba rinini n'idarapo ry'igihugu cacu.

Abana, biga i Buramata, mu ntara ya Bubanza, bariko bariga, bigira mu migwi; harimwo abambaye, udupira dutukura, n'abandi bambaye, agapira gasa n'urwatsi rubisi; imbere y'aho, hari umwigisha, ariko arabigisha.

Ishure ryiza, ryo ku Musaga, neza na neza, mw'ikomine ya Buramata, mu ntara yagutse ya Bujumbura; hari ishure ryiza, ry'intango, indani muri iryo shuri, hari intebe nziza, nyinshi.